Abavubuka ke bali mu kegugungo balekanira ghangulu abandhi bagemye ebipandhe okulaga obutali bumativu bwaibwe era nga basaba ghabeghoku ekikolebwa okukomya ekilwaire ekya maghughe.

Omusaadha k'atyaime ku pikipiki ye, ali kwevuga nga ali kubita mu maiso g'eiduuka elitunda eby'okuzanhisa by'abaana abato. Ela mu maiso g'eiduuka agho ghaligho obughala bubiri obuli kubita gho, ke buva ku isomero. Buli mu yunifoomu dhabwo, era buli kubita gho, bwebwegomba eby'okuzanhisa

Omukazi omuzungu nga ali mukifoo ekizibirivu alina akaghemba omunhwa era mukisera ekyo ali kukompyuta ye alina byalikunonya kiboneka kino ekifanhanhi kamukisera kye isesebwa omukambwe ogha kovidi ikumi na mwenda

Ekisolo eky'okwaya kyebeeta embiidhi, embiidhi k'eri mu kiyumba kyayo. Aye nga empisa yadho bwedhiri...bweri, dhifulumyayoku eminhwa, n'enho yonha kyekoze.

Omusaadha aliku obulemu atambulira na mu kagaali aka balema ke mwinhe omulamu obulungi ali ku muyamba okweega okuzaahna omuzaanho guno ogwe'nsero.

Akasenta. Akasente ak'omukyalo eyo. Mu kasenta muno, abantu bakoleramu emirimu egitali gimu. Batundilagho amanda, obuduuka, amatooke n'endagala, n'emirimu egya mobailo mane. Mu maiso ghano ghaligho omwana omuto ogh'obughala ke ayemeleire, bambi ali mu bigere, anhinhye mu itaka.

Omusaadha omuzungu ke ayamereire kulubalama olw'enhandha, ke ayemereire kulubalama olw'enhandha amayengo ago ku nnhandha Irala irala gaidha bwegamukuba kubigere era obwire bwayemeraire ku nnhandha bwire bwalwaigulo n'ensonga lwaki endhuba eri kugwa.

Akabonero kabyabughangwa akabonero akomugalobe omubba ogusalibwamu ghagati nga ghagati ghaligho engabo n'amafumo abiri aa akabonero kabwabughangwa nga bwenkobwe aye okusingira irala ebyobughagwa ebyo bwa kabaka bwa buganda era akabonero ako kali mukibuga kampala ghale emengo nga ogya kulubiri olukulu olwa kabaka gha buganda.

Ekinhonhi eky'okumaadhi kyebeeta kimbara, ke kiri kughuga okuva mu maadhi okwila ku lukalu, yekinhaliira akenhanda kekigemisa.

Kino kirime kya kigogo ekikali ekitoo kikali na kusibola kutaku eitooke oba mpuwumpu titujibona aye kiriku olulagala olukaire aye kiboneka bwire bwakunkyo kuba nga endhuba eri kuvayo einhuma ere.

Abasaadha babiri obwire obwolwa iguloigulo kebagemye amalobo bali kuvuba abasaadha bano babooneka abazungu.

Omudhenhenhe gwe endhuki ke guli mukapakuli akatono era nga ghakatyaime akapakuli kano seminti aye seminti ogha langi eya bbululu, bbululu ogh'eigulu.

Abakazi na abasaadha ke bali kukinha amakinha ago bughangwa bwaibwe, abasaadha basutaime ke bagemye ghansi ku itaka, abakazi abandhi bali inhuma ere bwe batintimya engoma abandhi baghanhike emikono bwe babibya.

Omukono gwa maama ke gugemye ku bugalo obuto era obutonho obwo mwana ghe omughere. Omwaana onho abonheka alambaire.

Abaana abe myaka egye ndhaghulo abato, abakulukulu, abaviremu nha bakali abaghere ke batyaime kwi dhinisa erya nhumba eee..

Eikumiro lye bisolo, eikumiro lye bisolo ebyo munsiko era wano wetubonera waliwo ebisolo bingi, empuuli nnhingi ne ngabi nga diri kulya eisubi

Bwire bwa lwaigulo era enduba eri kugwa ne naandha eboneka bulungi inho okulingirira ne bire bikyusiza langi

Akatale eyo mukyalo yebatunda ebintu ebyemikono nga ebitengi, enkofira, ensawo dhebaguliramu ebintu n'ebisolo byebabadha okuva mumbagho.

Omwami, omwami k'ali ku mulimu gwe, omulimu gwe gwa kyalani kutunga kyalani ekitegeza omwaami onho mukomba wuuzi k'ali ku mulimu gwe. Era kumbali agaho alinhagho engoye dha ba kasitoma dhebalese okubakomberamu wuuzi.

Omukazi k'ali ghaka asibye ekitambaala, avaire olugoye olulimu ebimulimuli era nga lwa kala ya bbululu, kumbali ghale ghaligho ebinhwa bye enku era ere einhuma eghasemba eriyo waaya eyanhikiibwaku engoye dhebava okwoza.

Ekisolo ekyomunsiko kyebeeta endhovu ke yerambalire mumirembe gyayo eno bwekalula ku isubi bwelya n'amasanga gayo galiku.

Omukazi ogh'eighanga lya buyindi k'ali kusiika obundaazi obwetolovu mu kalaayi, agemye enkaayi bwakyusaamu, aye nga yeghembye ku mutwe, akakaaya akailugavu.

Omusaadha omuzungu ke ayemereire ku gubaale ogubba ku lubalama lwe nhandha avaire engoye ndhirugavu era enhandha eno eriku amayengo aye ke agemye eirobo ke ari kugezaku kuvuba bye nhandha.

Ebizimbe bya kalina, ebizimbe bigheraku. Aye ekimu ku byo, kizimbe kya kalina era nga ghangulu ghakyo bapakingagho emmotoka. Kiboneka kizimbe kigumu.

Ekisolo eky'omunsiko kyebeeta eirike, eirike lino liri munda eyo mu kibira lyeghumulire bweryetegereza ebiryetoloire.

Ebimuli ebiboneka obulungi ke byaseeku akasana biri mu kala eya pinka ke biri kwakaku akasana aye ekitundu kyabyo ghagati kya kala ya kakobe era obutundhu obundhi obusemberayo ilala bwa kala ya kyenvu.

Omwami n'omukyala bonabona ke banekainekaine mu ngoye dhaibwe edh'embaga bakamala kugaitibwa era bonabona ku mikono gyaibwe kuliku empeta edh'obufumbo.

Omusaadha omuzaani gh'omuzaano gw'omupiira ogw'ekizungu, k'ali mu byambalo omuzanhilwa omuzaanho guno, era nga ali ku kisaawe. Bwire bwa misana. Era afukamiire ku kameeza okutyama abazaani, ng'ali kusaba esaala.

Enho yafeesi, yafeesi ya muntu. Aye yafeesi enho eli mu kizimbe kya kalina, era yafeesi enho elimu kompyuta, laputopu, emeeza, nh'obutebe obubonheka obulungi.

Kizimbe kya kalina ekikazimbibwa. Ekizimbe kino kileeyi bulungi, era okusobola okukizimba obukalamu, bapangaku emiti. Kumbali agho ghaligho omulongooti.

Bbendhera edhe'nsi edhe ndhaghulo, bbendhera dhino dhiriku langi edhe ndhaghulo okuva bwekiri nti dhansi dha ndhaghulo. Ndhidhi ghoku entontono koba nga eye ighanga lyeitu uganda, erya mu lirwana ghaife kenya nhe edhensi edindhi. Dhino bbendhera aye nga dhona dhona dhiri kweghubira ghangulu ku buti bwadho.

Abaana ke bali mu kibiina eky'embaawo, era nga batyaime ku bityamo byaibwe. Bali kuwayo homuwaka ghaibwe, ogh'ebifanhanhi byebamyuile nh'ebimyula.

Esenta, esenta erimu amaduuka, sitegi ya bboda bboda, n'engira eyonhonheibwa olw'amaadhi. Erimu ekityanka.

Omusaadha atyaime kupikipiki ye epikipiki ye ezira ku nnamba enamba edhindhi tidhiboneka dhasanguka. Omusaadha ono aboneka muvuzi gha pikipiki eya bboda bboda ali mungaito era avaire n'empale ali kuvugira kuluguudo lwakolansi era ni kumbali ghano ghaligho aba bboda bboda baine.

Abaana abeisomero ke bali mukibina kyaibwe era nga bali muyunifoomu dhaibwe edhaisomero, ekibina kyebasomeramu kirimu abaana bangi era kinigirivu era ekibina kino kyambagho kirimu ebitulituli.

Ekisaawe eky'ebyemizaano mu ighanga lyaitu Uganda. Ekisaawe kino nh'ekisinga obunhenhe mu nsi yaife yonayona. Era ekisaawe kino bakyeta Mandela National Stadium, abasinga obungi kyebeeta Namboole. Ekisaawe kino kityamya ebintu bingi aye okusingila ilara, omupiira ogw'ebigere.

Omusawo ali gya kukuba muntu mpiso ayinza okuba nga ali gya mugema kirwaire oba mpiso ya kizaala igumba, titwidhi. Aye avaire gilavusi okusobola okwekuuma, ekintu abasawo kyebatera okukola.

Omusaadha nga aliku akamwenhumwenhu. Omusaadha ono mukozi gha bugyogoli era obugyogoli buno abukola kusanhusa bantu. Alina obuntu busatu mu ngalo, akasuka akandi yawunga akandi, yakasuka akandi yawunga akandi.

Enhumba edha maduuka, nhumba edha maduuka ke mu maiso ga dho ghaligho omuti ogwa masanhalaze, akadomola akanaaba mungalo nho'kyanga mu maiso, enhumba enho eriku emiziigo esatu aye ogwa ghagati mwigale na'kampandhe mu maiso agho.

Kiwuuka ekighoma einho okulya, eky'ensenene. Ensenene dhino nsiike era dhili ku nkayi.

Amaato agagheraku era amaato gano tinhigano gebakozesa mukuvuba gano maato gasabaza bantu nhensonga lwaki bakaliku n'emigugu era mumaiso gaago ghaligho n'embwa ibiri dhiri.

Owa bboda k'ali kuvuga abantu nga abalumusa okuva ku kyalo ekigemye omuliro. Era mu kifanhanhi tuli kubona nga omuliro ogundhi gukabeebeya, ghano kumbali okw'engira.

Ente ibiri edhi boneka obulungi batekwa okuba nga badirabirira nga dhiri kwaya era dhiri kulya eisubi nensonga lwaki mwame dhiboneka bulungi nga ni bwe badhigha obwiire badaya.

Omukazi omusawo ke alikozesa ekyuma kimugedya bintu agemye ekalamu mungalo alina akaghemba kumunhwa, galubindhi era avaire n'ekyambalo kyaibwe ekyabasawo.

Engira ya kolonsi era kumbali okw'engira eno batundhira gho obutebe bwebabaadha bwoyongera yo amaiso ere ghaliyo enhumba, enhumba edh'amadhuuka, enhumba edhisulwamu n'enhumba edh'amadhuuka edhindhi aye enhumba eyindhi ey'amadhuuka bakalera gho bbizinensi eyo kwokya endhingi edhe kyuma n'amadhinisa agekyuma era ghaligho abaami abatyaime agho kumpi n'endhingi edho.

Abasaadha mu kifoo ekyo mugoiteko ekyeighanga, ke bali ku mulimu ghaibwe, omulamu gwaibwe gwa kwokya ndhigi nha madhinisa ebye kyuuma baligho era bona bona bakazi.

Omusaadha omusizi ogh'ebifanhanye nga ali kusiga ekifanhanhi eky'omukazi ayambeire olugoye olughanvu olulungi olwa kala eya kyenvu.

Omusaadha akuliliire mu myaka, ke ali ku kameeri akatontono, akameeri kano kali mu langi endheru n'eya bbululu, era kumbali agho ghaligho emitayimbwa egy'ekyuma. Omusaadha ono ayemeleire mu idinisa alingiliire kuliya.